Ndhi kubona, kubona enhandha. Era ndhi kubona ghano abantu ghaligho abali kughugila mu nhandha. Ghaligho...

Ndikuboona ensenene. Dhiri ku gyiiko nhingi era dabamani

Amaato mangyi gali ghano, ensozi, amayumba. Olubalama lwonha lwonha luliku maato nha mayumba. Olusozi olutali lulala, ensozi nhingyi.

Abakazi na basaadha. Abakazi balikutunda menvu omusaadha ali kutunda maadhi ni soda. Emotoka eya mafuta. Bambaire bulu ni namba daibwe ku migongo

Eilike lilingiliire green lili mu miti, lili awo. Era limoze lyeghumbye.

Omusaadha ali ku siringisa egaali era omukyala alyeyo ali oti ali kukinha amakinha, abaana ba mulingirire.

Enhaandha etaabuse, n'abali kusaabala ku maadhi bali omwo n'enkasi dhaibwe. Bali kusika amaadhi e side ne side.

Tuboona akatale, akatale kano kalimu bye batundha, enhaanha, bogoya, carrot, watermelon, n' abakyala ababitunda bona nga bali omwo.

Banho bali kwemba bali mu kwaaya bali kuba nh'engoma, abagisu nh'ebisenso byaibwe abandhi babitaile munkendhe banho bavaile yunifoomu.